how adults fit learn how we as adults fit learn nah wetin we wan talk about as you sabi say adults nah people weh don pass childhood pikin year so for this kind people as them be like our papa them mama them they don old some never too old so e deh hard for them to deh understand things wella like that so i no go lie you adults e deh learn but the thing be say for them to learn quick they gat to do all this practical practical things so e go shock you say plenty adults them sabi something they like to learn but nah when them deh see who deh do the thing nah in them go catch up and one thing e deh get thing weh deh make adults learn fast fast and number one nah say open mind if adults get open mind adult fit learn anything sometime them go fit say okay o as i don old i no sabi so this one nah for them gen z them so i no suppose be like that number two nah when adult no get good teacher if e no get person weh go help am weh go teach am wella you go see say the person no go even sabi the interest no go even deh at all and number three be say some adults or ma say almost adults them no deh believe in themselves them believe say okay o i don reach forty o a fool at forty is a fool forever all those kind talk weh them deh talk but them no know say that one nah lie them no deh believe in themselves so if adults believe in themselves them fit learn anything, and number four be say when adult deh mess up like them deh feel say kai this one this messup too much i no i no i no fit learn it i no fit go back again and commitment some adults them no deh put their mind for something nah why them no deh learn so if you wan sabi something you go put your mind for the thing and also if adult get right environment to learn e go fit learn anything weh them want learn

as e be like this now wetin we deh talk about nah i don tire to deh pay bills as we know say the life of adults e get too many to many wahala i no go lie you see say adult like this as you deh grow as you deh you deh work you deh hustle you go pay this one you go pay for house go pay for car you go pay for light even water sef now as e deh be water now e don reach say we don deh even deh pay for water now just see um country like America now for example America as e be like this so once you don become adult they talk say from eighteen years you don become adult nah there nah in you premium wahala deh start as from there like this as you deh go school from that age most of them weh deh even deh go university sef most of them nah on credit nahhh borrowed money so no be say them don deh pay the school fees no be say their pale or male deh even deh pay most of them nah just on credit so when they don finish deh graduate like this you go see person go deh work go deh work but nah to balance up school fees weyyy he school for about five years ago or six years ago that thing no balance nah e no make sense at all nah why adult deh talk say nah so them deh deh tired of paying bills you go pay for house you go pay for car some even phone sef nah installmental payment they just deh pay small small dey pay small them no deh even get money to pay even water like U.S now water them deh pay for water person go buy car for U.S you go dey pay installmentally e go deh pay small small deh pay small small and after deh payment small small e go still pay car insurance ontop for house too e go still pay um omor life there um e hard nah why even adults now deh talk say them don tire to deh pay bills cause the bill is just too much everything them deh pay for you go buy clothes e go buy this one do this one everyday nah bills um dis wahala too much.

now today we wan talk about one kind mysterious religion weh deh for Africa as e be say we sabi christianity we sabi islam but e get one kind religion wey no deh too i no um i no talk say e deh too common um but the thing get as e be for people and the thing dhe deh strange one kind one kind and e no deh normal for some people and infact e deh even deh make some people deh fear and that religion nah voodoo nah in them deh call am so voodoo nah ancient African religion nah for west africa nah in that religion start infact people for Benin Republic people for um Togo people for Ghana and even Niger as we deh this Niger weh we deh like this people for niger deh practice that voodoo religion them deh talk say nah old religion and e get plenty god deh get plenty gods they even get god of snake and different things like that and them deh do animal sacrifice wella and e get spirit weh deh possess human being like de thing weh them know like e no deh normal if you deh there sef fear go fit catch you and even for Benin Republic them get one python temple like that weh dem deh worship snake like nah python them go see python like this big big python nah there nah in them deh worship snake and nah for Dahomey nah in this voodoo start them talk say nah for Dahomey and Dahomey nah one West African Kingdom weh been exist that time from Sixteen thousand and one hundred to Nineteen hundred and four and they say the Dahomey now e deh for Southern Benin Republic nah as we deh and they talk say that place nah Kingdom wey deh powerful the most powerful Kingdom that time for the eighteen nineteen century say the Kingdom strong nah powerful Kingdom and them deh involve in Asiatic? slave trade that time so this voodoo religion um no be religion weh everybody deh practice o.

now wetin we go talk about today nah power weh deh for giving assuming say some people weh deh rich people weh get money deh get wetin e get to help other people but them no wan help people and that thing deh bad now if you deh rich no be by how much you get for your bank account no be by how you deh fly abroad no be by the amount weh deh your account no be by the car the houses weh you don build but nah by how much you deh give people now giving get power so teh e deh get okponke better better impact on both the person weh deh give and the person weh deh receive some people you go see say them go put their mind to help people deh go give their cloth deh go give this one give that one give money make them help people weh no get deh go even donate their time and that thing deh deh good because in the long run you know they talk say whatever you sow wetin you deh put for grown nah in you later you go rip nah in you go get you no fit say okay o i plant orange then tomorrow i don see banana no be so so as you deh give you deh get better impact and e get one impact one one good thing weh weh giving deh do giving deh get wetin them deh call psychological benefit for english when you deh give giving deh trigger um the release of dopamine and endorphine for brain and them deh create ease hyper season high like them make am high them deh promote feeling of happines person go just deh happy deh joy you know that kind thing just deh give am joy number two be say giving get power so teh e deh bring social connection e deh bring rich people poor people together like e deh bring this kind connection giving number three deh bring personal growth e deh make individual grow e deh develop compassion empathy for people and also e get positive impact on people as well

Now today we wan talk about drug addiction and this thing nah wetin deh affect our society today till be say you go see so many young young people like this deh get this kind urge deh get this kind i no know wetin them call am sef like if them no drink something them no take something if them no chook am inside their body um like them no go deh alright so this drug abuse or this drug addiction nah one kind them deh call am disease they say nah disorder weh deh affect person brain and behaviour and the thing deh lead to one kind and you no go fit control your use for drug whether nah legal drug or illegal drug you go see them go just deh take drug and e deh start from small small small small person go buy paracetamol like this e go take okay maybe one doctor say okay take two in the morning two at night two for night person go take three before you know e go increase am to four nah so the thing deh start from paracetamol person go enter ibuprofen all these strong strong pain killer from there tramadol from there you go see say person don deh take marijuana deh take necotine all those kind things and then this thing as e deh take am the thing deh affect the body the thing deh affect the brain and the thing deh damage brain e deh damage the body you go see say person deh deh um person no go deh alright again like if you see person weh deh take drugs you go know say these ones them no deh alright on de face on their eyes even some of them weh deh even deh smoke you go see their hand their lip so this thing now e deh affect e deh affect people nah even young young people especially young people even old people and how you go take know those kind people you go like they get symptom like you go know if you notice say person um e deh get this kind feeling talk say okay o i wan use drug i wan use drug almost everytime even weh e no deh sick e wan use drug everytime e wan use drug and person go deh take plenty plenty dosage if they say take two e deh take four e dey take five nah in you go know say person deh addicted to drug person no go get money make e take buy drug o but e go fit borrow money make e go buy drug so this thing nah very very bad thing weh deh affect us.

today we deh talk about lack of money nah symptom person deh talk say okay i no get money everyday i no get money i no get money to do this one to do this one and you deh work everytime so person go deh look you talk say um this one weh you no deh get money everytime wetin wetin deh wetin deh happen sometimes nah because maybe the person no fit manage hin money well e no fit manage hin finances well and sometimes if we tok say okay maybe the person maybe the salary weh hin deh collect deh small maybe e no fit use am take do things weh e suppose do for hin life but most of the times the reason why people no deh get money nah be say them no dey manage money well person go deh earn money go deh use am take deh drink deh carry woman deh buy things weh e no go even go need so all those kind thing e no deh good and sometimes most at times sef when person deh get money problem e deh cause hopelessness as in person go just deh down hin mood go just deh strange person no go fit talk e no go fit relate with people an that thing no deh good at all e deh bring depression so person talk say the lack of money no be the problem nah the symptom of your current situation so when you no get money e mean say okay o this person current situation no deh okay nah the symptom be that so e come mean say if you no get money or money no deh stay for your hand pass one day some people as you deh collect salary like this before one week reach they don finish their salary sala something weh them work for one month them don commot they don finish am within one week so e come mean say if you no get money or money no deh stay for your hand nah the time for you to sit don just find one conner sit down like this make you think about your life think how the thing deh take deh happen whether nah your village people o but most at times no be village people deh even deh do you nah you deh do yourself so when you don sit down reason how your money deh go maybe you deh spend deh buy things weh you no need when you don reason am finish you go fit gather sense think about how you go save because if you no save money today money no go fit save you tomorrow nah in be de thing so when you save money today money fit save you tomorrow so when you no get money um e mean say nah the symptom of your current situation.

now our topic today wetin we deh talk about nah make we deh go grocery store and most of us now we deh ask wetin be grocery wetin be gros um this this this grammar to big o grocery store nah small store abi unah go call am retail store so we get retail we get whole sale um so nah retail store wey dem deh sale probably um plenty plenty food items food products but e no too big like that um as per nah retail store so the place no go too big so things weh them deh sell for there fit be fresh um food e fit be package food like de can um can food all those one weh they put inside can weh them deh package weh they put preservative so nah so e deh be so grocery store nah there them deh sell all those kind things the store no be thing weh big just e deh big small um so nah retail store so when you wan go those kind shops you go need carry wetin them call grocery cart so for inside the store them deh get all those kind grocery cart when you wan buy plenty plenty items you go carry small basket them get basket too they call am grocery basket so when you don buy small small things so instead of make you carry am for your hand so nah you go use that their cart or their basket so now them get difference between grocery store and supermarket grocery store nah small business weh them deh sell small small food product but supermarket supermarket e get thousand of products like things plenty supermarket deh big like say now you enter some supermarket sef e be like say you don enter another world so supermarket deh deh big so some they even deh get storage for supermarket they get different department e deh even deh get bakery so wetin people deh buy wetin we fit see for grocery store grocery store deh get different section them deh get organic food section them deh get food section e deh get vegetable section if you buy your food your vegetable e deh there deh even get beverage section e deh even get raw food section where you wan buy your raw food like rice your beans e deh there.

I wan talk about life life nah beautiful thing life na better thing o life nah one kind special gift weh God give us and e good mak we cherish am well even though e get wahala sometimes e still deh sweet because nah the small small joy love and happiness weh we gather deh make am beautiful for life e get time weh things go soft e go soft die things go soft for you um infact your name go be soft sef and e get time weh thing go hard e go hard so teh you sef go deh cry you go say wetin wetin who i offend but anyhow e deh be how e deh take be make we no forget say better days go still come sun go shine o rain go fall but everything get hin own time when wahala come make we no worry too much because after darkness light go show one thing weh make life fine nah the people weh deh around us the family weh you get the friends weh you get even strangers they fit even bring joy for your life if you no know if we show love if we show them love if we show them the better side of us if we deh grateful for the small small things weh we deh get we deh chop food everyday you get house you deh live you like you no deh sick and you deh laugh e go better e go make life sweet for you make you no deh over think you get food you get shelter you get house if you get um um you no deh sick e deh make life and some people wey deh hospital like them deh pay everyday for oxygen them deh buy drug their life life like those kind people life no deh even deh sweet them so you weh get life nah we deh happy happiness no be about money o or big big things e deh for the small small things the small moments like when you see pikin deh laugh when you chop better food when you hear good music o or when you spend time with people weh you love make we try deh live our life with joy make we no get wahala and no let make wahala bring you down make wahala just down your mood make we deh help each other make we show love and make we enjoy the journey because nah only one life life nah one time and go better if we chose to see the fine fine things for inside this life no matter wetin happen make we waka with hope everyday you wake up make you waka with hope make we smile and make we thank God because truly life nah beautiful thing

wetin we deh talk about today nah life deh short life no too long my people as we deh waka for this world make we sabi say time no deh wait for anybody today we deh tomorrow we no sabi wetin go happen nah why e good make we use our time wella make we enjoy the small small blessings weh we deh get and make we deh live our lives with joy no carry wahala for head too much because problem no deh ever finish problem go deh today um e go deh tomorrow if you deh vex today tomorrow another thing fit make you laugh so and when that thing happen make you deh laugh so why you go deh waste your time deh worry for things weh no go even matter make we learn to forgive um make we learn to love and make we no deh carry bad belle for heart make we deh cherish the people weh deh around us if we love person make we tell am if we appreciate person make we show am no wait till e too late maybe when you go realize say the person don waka or maybe the person don die family and friends nah blessings whether you like am or not and life go sweet if we fit deh live together for peace deh live together in peace deh live together in happiness we no deh fight no too deh chase money no too deh chase um english people go call am fame no too deh chase house I want dis banana island I wan um benz I want dis one cause all those things when life end e no go follow you go anywhere nah here e go deh enjoy the small things weh you get the good food um better food weh you get um the laugh weh you deh laugh the fresh air the better music the company of better people make you enjoy am make you follow your dream no deh waste time deh fear if you wan start something make you start am now no wait till tomorrow because tomorrow no deh sure live your life with courage no deh fear do wetin go make you happy and make you no let fear make you no let doubt hold you at the end of the day um after everything don end nah wetin we do um how we treat people and the love weh we share go matter pass so make we deh grateful make we deh happy and make we live our life well because truly life deh short and life no get duplicate.

today we deh talk about when you living with your room mate the expectations um versus the reality where you go see you go think say everything go sweet everybody go deh clean deh share food deh gist deh live like family you go belive say unah go respect each other's peace no go disturb person sleep and unah go deh do unah things together my brother my sister e no too deh like that um some people go leave plate for sink one week some go deh borrow your things them no deh ask you some go sabi some no go even sabi to respect your space you fit think say unah go deh cook together but las las everybody deh hustle for hin own nah so you go see person deh chop your food without permission everybody go contribute money for house things like soap um um maybe light bill um water bill um no stress nah team work you go hear say abeg I go run you the money next week but when next week come person go talk say nah next month some people go just deh form ghost when bill reach and nah only one or two people go deh suffer deh pay imagine that kind thing so now you go see say house suppose deh neat um everybody go deh clean outside some people go just turn house to one dustbin if you no clean nobody go clean house go just deh um person go drop dirty cloth um go drop wet towel for chair things go just deh smell toilet fit smell as sacrifice ground if you no wan wash am at all everywhere go just deh smell everybody go give each other peace you go think say um house go deh peaceful but no if person wan sleep nah there him go hear say person deh play music person deh shout person deh do night call or e deh do video call and nah so e deh be unah go deh live like bestie always unah go deh gist deh support each other nah wetin you go think but sometimes nah silent war you go deh um if person vex e fit deh bone you for days some fit carry gossip for back and if wahala start everybody go pick sides before you know cold war don enter house so if you deh live with room mate e fit sweet um but e get as e be if unah no get sound rules wahala go deh nah patience and understanding go help person make the experience deh better I no go lie you just sabi your room mate and things go deh well.

today we want talk about means of transportation for Niger as you sabi say transportation deh very very important as e deh help pipu waka from one place go another place so now we get number one nah road transport this one nah the commonest way weh pipu wey deh waka for Niger nah for road transport we get them motor them um wether nah car um or wether nah taxi wether nah bus um wether nah keke nah pep so them deh and them deh for these big big cities okay them deh use them as transport for big big city keke napep even deh keke napep nah wetin dem deh call tri-cycle so we get car we get buses we get private cars weh them deh use transport people e come get okada okada nah wetin them deh call motor-cycle e deh popular for places weh traffic deh plenty all those rural area weh road no good but some states them don ban okada for Niger another one we come get nah danfo an mulue that one deh common for Lagos nah Lagos nah hin get mulue an um danfo nah one yellow bus like that weh them deh use take transport people then we come get BRT BRT also deh common for Lagos nah bus rapid transit them call that one nah Lagos government nah hin introduce BRT make movement deh easy nah all this big big buses number two now we come get wetin them call rail transport rail transport nah train weh those days we dey remember say Niger deh use train but later the thing come spoil but now government don deh bring am back so e get train weh deh go um Kaduna all those Kaduna axis towards Abuja um Lagos Ibadan Warri Itakpe um rail way deh for that side the thing deh cheap um for long journey number three we come get wetin them deh call air transport this one nah for big big men them because the thing deh expensive air transport nah the most expensive now so we get different airport for Niger we get for Lagos Muritala Muhammed we get for Abuja Nnamdi Asikiweh we get for Enugu Akanu Ibiam international airport deh for Enugu we even get for PH here for Port Harcourt airport deh and for some other state um them get airport this one deh very fast number four we come get water transport this one nah for areas weh river deh so for the Niger Delta region for Lagos for Lokoja Calabar we deh get weh water so nah them deh use boat o canoe speed boat nah wetin them deh use take transport we come get pipe line this one no deh common um but them deh use am take transport crude oil for Niger so no be everyday weh people deh see am but the thing deh.

now we want talk about members of immediate family family nah the first group of people weh person sabi from when them born am and this thing deh very very important so now e get different type of family e get ex ten ded family that one no deh close to you but when you say immediate family nah the persons weh deh close to you your family gan gan so number one now nah papa person weh them deh call papa that one nah father for english them deh call am say father papa nah the head of the house e be the man weh born pikin deh take care of family deh provide food um deh provide shelter deh pay for school fees and all these tins dat one nah papa them deh call am second person nah mama english man say nah mother mother nah the woman weh born pikin come take care of the fa mily she deh cook um she deh clean um she deh train children she deh play big role for raising children life um for children so them no deh use mama take play at all at all at all so aside from mama we come get pikin pikin nah wetin english man call children so papa and mama they come together um they born pikin first born um second born um third born um as e deh be so so pikin nah the children weh papa and mama don born them fit born boy or girl um so them be next generation of de family so inside pikin you know nah as i talk say we get first um first born um second born third born sometimes hin fit even born all girls sometimes e for be all boys sometimes e fit be boys and girls so nah so e deh be so e deh first born weh them deh call adagu some dem deh call them ada um as e deh be so for some tradition nah so e deh be so e get last born so last born for house normal normal them deh give them at ten tion wella them no use last born take joke o sometime go come get children weh middle so nah de one weh deh inbetween first born o and last born o as e deh be so sometimes you fit deh lucky you go born twins weh them deh call egima to some culture or most culture ma sef now them deh accept twins no be no be like before weh them deh kill twins so nah so the thing deh be so for different um tribes an culture them get name them deh call their big brother um their younger brother um Yoruba get egbon um aburo an all this kind things so nah so e deh be for family family deh very important.

bed time routine nah wetin we wan talk about today bed time routine nah the thing weh person deh do before e go sleep every night e deh help body and mind prepare for better sleep so that when morning reach person go wake up strong and fresh so now number one be say e go prepare to sleep nah the first bed time routine be this and for you to prepare to sleep you gats finish wetin you deh do if you deh watch tv or you deh read book or deh press phone you go try finish am because this thing nah brain work make your brain relax after you don finish wetin you deh do you go arrange your room make sure you pillor deh neat um your bed sheet deh arrange after now you go come set your alarm when you wan wake up in the morning after you don do those things like this nah you go come take care of you body that one nah number two number two you go take care of your body so e good make person clean body before e go bed so that e go feel fresh and comfortable now when you wake up in the morning your body go deh kakaraka e go fine so when you wan take care of your body you go brush your teeth um make your mouth no deh smell make you no sleep with dirty mouth if you come back some people wey deh baf for night you go baf just then you go rub cream, you go rub cream so that your body no go dry, you go dey comfortable when you wan sleep. After dat one, number three you con relax small. Some people dem dey relax, you go fit pray um, you fit just say maybe one or two prayer like dat um, you go dey pray. Some people dey go carry one small book read um or dem go lis ten to music um, um before dem go come sleep and some people also, most times, dem dey off light, dem dey off light, dia lamp um or dia light um wey dey for room, dem go come off light um, then number four be say, dem go come lie down mak dem sleep after dem don finish their prayer um maybe dem don dey finish dey read just off light um, dey go come lie down sleep. So as deh don close eyes sleep um, dey cover dem sef under blanket or under duvet um deh close eye con relax, before you know sleep don carry dem go.

now i deh talk about my cozy and relaxing evening routine come mean say nah how person deh relax how person deh calm down after e don waka don work through out the whole day evening time nah the period weh person suppose relax after e don waka waka e don go up and down from morning o till evening so evening routine deh good o e deh good wela e deh make people comfortable e deh reduce e deh commot stress and e deh prepare people for better sleep for night so number one nah to finish your work on time work weh you suppose do you go park them you go do am well you go finish am you go a number two you go come arrange your space after you don finish the work you go come arrange your space after that one you go come take one fine better baff you go baff like this make your body calm down make your body coole um you get you go baff warm water o or maybe cool water you go come rob cream you go come change go your fine cloths um may be nah night gown um or something um that kind thing you go change after that one after you don baff finish you go come chop food you know say for evening evening like people like um for Niger wetin we deh do be say we deh swallow five wraps of fufu for evening no be so e suppose be evening you just chop something light something weh no deh heavy um you go drink tea um maybe nah warm water you go drink am you go come sit down well go come enjoy your food you go just take something lite after that one now you come do something weh you enjoy um you know say some people deh like to read some people deh like to deh watch tv they love to deh watch movie um some people them go just do small exercise and to some people nah that time them go just sit down like this deh tell stories um e sit down with their family deh gist deh gist deh talk deh laugh then before them come talk say okay um them want sleep some people like they just come back that evening time they just sit down outside they just deh see how the sun just deh go down the breeze just deh come them go just deh see nature that kind thing just deh relax

now we wan talk about the difference weh deh between needs and want some people deh confuse needs and want and want say i need this thing um i want this thing they no know wetin be for life everything weh person deh try get fit deh under needs o abi nah want so wetin be needs needs nah the basic things weh person must get to survive if person no get am e fit no survive person fit suffer person fit even die so some of the main needs nah number one food everybody must chop food to get energy and make person stay healthy number two nah water which deh very important for body number three nah house everybody need house house o english man deh call am shelter number four nah cloths if you no get cloths nah wahala o cause you no fit waka naked cold deh um heat um embarrassment go deh number five nah medicine treatment um um all this um hospital things um number six nah education make person deh go school make person learn skill make person survive cause this days now if you no get that one you no go fit survive um then person needs security very important so if security no deh person no go live long person fit die so now wetin be want wants nah things weh person like or enjoy but e no mean say that thing deh very very important make person survive if person no get am person e e no go die but e go just feel say something deh miss and example nah fancy clothe um all these fashion things shoes um wrist watch o e go buy expensive food expensive drink them pizza them all this kind things shawarma all these things nah expensive food nah want then big house deh um all these things big house um deh e air condition big Tv them deh travel travel for enjoyment travel for all these kind thing vacation um e get big Tv for house e get home theatre all this things nah want no be need even car people weh deh drive Rolls-Royce we deh drive Bugatti Ferrari all those things nah wants no be need if you no get car you no go die if you no get designer cloth designer bag you no go die so e deh important make we no confused the difference these things e go when we know this when we sabi the difference between wants and need e go help us make better choice and e go help us save and manage wetin we get.

now we wan talk about how Nigerian Labour Congress (NLC) make them declare strike for workers as them deh demand say make them pay them their minimum wage make minimum wage deh increase so Nigerian Labour Congress as they deh call them (NLC) them been declare indefinite strike for last year december on the first week of december them talk say okay um make the strike start so the reason no be say them want fight o or them want burn tyre o or this one or that one the reason nah say some state for Niger never start to deh pay the federal government minimum wage to their workers you know say federal government been approve minimum wage minimum wage before been thirty thousand federal government come increase am go seventy thousand last year some states come start to deh pay some states no want pay so nah why nigerian labour congress come talk say since e deh be like that um oya now oya make we go on strike and e no deh good say some people deh work and e be like say them no deh work so as federal government increase minimum wage state too suppose follow increase their minimum wage as federal government don talk nah so e suppose be this strike weh we deh talk about no be for people make them deh fight and i don talk before nah for people make them commot make come protest peacefuly no be to fight make them come talk so make government know say them don serious and make them employees their employers them oga you know say some of these companies them oga them deh oga no go want pay some ogas sef them deh even deh owe for months deh owe them deh owe them deh owe how you want make family man take survive you deh owe am e deh come work so e no suppose be like that so nah the right thing for citizens we get right to protest for this kind economy now weh things deh had how family man go take survive on top thirty k on top maybe forty k every month haba e no fair now and nah federalism we deh practice for this country um so no be say we deh military rigim military rigim don pass so nah government of the people government by the people and for the people so ah we don notice say some state government for niger no deh like pay workers well some state government sef go even deh owe workers for months so how you want make people survive how you want make them chop food so now as them don approve say make minimum wage increase go seventy k some states no agree make them pay nah why this um strike thing come happen so the strike start from the first day of december talk say make workers make them commot hand for work make them go protest make government change wetin them deh talk make them start deh pay them their minimum wage.

we wan talk about street foods wey dey Naija for night. for Naija night life no dey complete o without beta street food, as sun dun dey go down different food seller people wey dey sell food go begin dey set up for junction o, for road side for all this busy busy areas. omo, the thing dey make sense. now why people dey like nigerian stew be say e dey cheap, e dey available e e dey qucik sharp sharp sharp dem dun run am for you. e dey sweet and fresh. some dey even dey hot as e as e dey hot you dey chop and nah night enjoy. some people go just sit down after dem don waka throughout the day they just sit down dey chill. now some nigerian street food wey dey popular wey people sabi. number one nah suya. dem no dey use suya take play o. suya o e dey popular for Lagos o, for Kanu o ,for Kaduna suya na na like hausa man food and na dem bring am come. suya na roasted shmeat. number two na akara and bread. um akara and bread make sense. akara na wetin english man dey call 'bean cake'. so e dey common for dem south west, all this Yoruba area like Lagos, Ibadan, and Ogun state area. number three na indomie and hegg. um people dey chop indomie and hegg o for all those aboki dem side dem chop am just e dey hot. number four na roasted corn um people dey chop roasted corn o. you go just sit down like this just go out junction just see one mama one woman like that just dey dey fan the thing, as the thing a dey hot just dey buy am dey chop dey make sense. number five na bole and groundnut with sauce. bole na roasted plantain. bole make sense o wey dey don sell with like them dey sell am with groun with groundnut abi nah spicy pepper. if you chop bole like this um o God mtchewww um you go know say food dey o and e dey common for Lagos, e dey popular for La dem Lagos side Port Harcort Warri dem dey chop bole. pepper soup even dey. weda na goat o, meat o, fish o, pommo e dey there. go chop am like this even cat fish dey. moi moi dey too as in they sell moi moi too. moi moi na beans wey them don grind, you understand? dem don grind am as in dey so dey just cook am like that and shawarma too dey. um na nigerian Lebanese version of shawarma um. if you taste da one um gets spiced chicken dey, beef dey, sausage dey inside. e dey common for this big cities, even fried yam. fried yam and egg dey. fried yam and sauce e dey. all these things um na nigerian food, nigerian night food wey you go see e dey common. anywhere for naija wey you go them get this kind food.

so now we wan talk about wetin dey call non-formal learning. for this life learning no dey only happen inside school, no be only for school wey person dey learn, person fit learn outside school and that learning outside school na e dem dey call non-formal learning so na any kind learning wey person fit do outside normal school, e no get fix timetable like school o no be say you go wear uniform o or person go need certificate all this kind things or person go get certificate. so example of non formal learning, number one na apprentiship wey person dey learn work under e oga, you sabi that one. the one person go follow e oga dey learn handwork o like tailoring o, person dey do capenter dey do mechanic o after e don learn finish go come commot go go start in own. we get, number two na we get this online learning. the person dey learn online, people wey do graphic design, um digital marketing all this kind things weh involve person dey press press computer them um. so number three na workshop and seminar. sometimes some big big companies o dey go organise free training them say okay o make una come o. make una come o may we train una o so that una go sabi do this thing una go sabi do that one. en he so that one too dey. number four um people fit learn through um as them dem look. eneh dem fit dey observe na so some people dey learn go learn. so person start work for resturant now, e fit learn how to cook different kind of food by say the person just dey watch go watch how madam dey do am or how oga dey do am e don learn. so number five na cultural and religious um dedication. en eh, so sometimes you go them church o dem mosque o dey dedicate children dedicate, even adult them dey teach them en eh sometimes even for village too dem dey teach dem culture all this things um that one too sef dey. so how to read koran o, how to read bible o, how to do traditional things ehen all those kind things them dey teach them. the number six um wey we dey acquire ski where we dey learn skill all these programme, government and all these dem NGO's dem en eh dem call them Non Governmental Organization now they organise free training for people like fashion design how to how how to make bread, how to paint, all those kind things them dey do am for free. so na non formal learning be that. so e no involve you make you dey inside school or inside class make teacher dey flog you or all this kind things no, that one na outside school experience, and e dey very very important to de help people get skills. e dey flexible for people no be say um maybe na eight O'clock so so time e dey e dey flexible like g... um that kind thing and e dey cheap some of them na free you no go even pay and you go learn wetin you wan learn and e dey useful for daily life. some people na through all these um non formal education na in them sabi and them dey get money take chop. so e dey very good.

now I wan talk about nursery and primary school wey dey use british and canadian curriculum for inside Naija. for Naija today plenty parent dey fine better school wey go fit give their pikin international education, education wey dey good some nursery and primary schools for naija dey use british and canadian curriculum instead of the normal nigerian curriculum. this kain school dey help children get beta foundation wey fit make dem complete their education anywhere for inside this world. so now we wan know wetin be british and canadian curriculum. british and canadian curriculum na the international style of teaching wey dey different from the normal nigerian education and the two curriculum dem dey give practical learning, dem pikin dem dey dey learn things practical no be say dem dey cram book o. dem dey learn. e dey make dem think well dem dey think well sharp sharp. e dey make dem creative and this kain education e dey make dem speak beta beta english you go see say no be cut and join dem dey do. dem dey speak english wey dey sweet and then dem dey use this kind modern teaching method see dem dem dey use computer, technology all this kain thing wey go make dem sabi. even though the two curriculum dey the same some how some how but british curriculum dem dey follow UK education system while canadian curriculum dem dey follow wetin schools dey use for inside Canada. so na just the difference be that. dem dey similar. so the all this schools say dem dey teach beta things dem dey focus on experiment o, dey focus on discovery o ,and some schools dey use mon um montesssori method wey dey allow pikin learn through activities through play or all those kain things so and na so pikin dey take grab thing sharp sharp. dem teach dem english, dem teach dem phonics, grammar, mathematics, further maths, science, chemistry all this things wey go make dem sabi even arts and designs drama. some pikin na so dem go get skills sabi skills person go talk say e want become artist na so e dey start and dem dey use all these modern day technology all these online learning platforms all this um schools wey dey use white board, tablet, computer e dey dey there and e dey give dem beta assesment beta test and the thing be say there, person wey at ten d this kain school go get better education person fit even commot for naija go become something beta in life but challenges dey um as their school fees dey dey high o. en um na one of the challenge. sometimes big cultural difference dey dey and everything and some schools wey dey practice we get british international school for Lagos ,we Lekki british school for Lagos, we get canadian international school wey dey Abuja, we even get riverside canadian school wey dey for Port Harcort. so dem dey naija well.

so today now i want talk about our official wedding ceremony. as you sabi say wedding na very very important thing for naija. na biggest celebration for life and for naija we no dey take am play. na time weh man and woman go stand they go openly declare their love for each other o, for front of family o, friends o for people front. now preparations dey before this kain event. already dem don dey date for months o or maybe years um. so one of the preparation be say number one dem go pick wedding date and venue, this one dey very important. weda na church o or na mosque abi na marriage registry o or event centre that one dey. go make sure everything dey okay. number two dem go come go fine wedding outfit outfit dress o ashoebi o wedding gown o traditional attire o dem go find am, better one keep. then dem go come dey send invitation dey go people dey go family dey go friends. after that one dem go come go arrange for food, oh God, that one na the koko. jollof rice go dey, fried rice, pounded yarm, egusi, swallow, small chops, cake um boku everywhere and then caterer go e go dey make sure say food reach everybody. dem go come plan for MC and DJ um live band um God may people go get vibe that day. dem go come go this legal um something just do legal arrangement. if na court dem go go register for marrage registery. if na mosque abi na church dem go go do councelling and pre-marital classes dem go there then the wedding gan gan na when the wedding day don finally normally na groom go arrive husband go arrive before bride. dem go come declare marital vow, dem go exchange ring, den go sign marriage registery, so if na for church na pastor go lead dem if na for mosque na the imam na e go lead dem and traditional too the traditional leader na na in go lead dem. dem go exchange ring, dem go sign marriage regis um certificate dem go come do thanksgiving and celebration. some even come get after party na e be the reception weh people go dance, dem go chop, dem go cut wedding cake for dem, dem go toast, dem go do all these things dem go um dem go drink if you see jollof rice, fried rice, amala, food go just plenty everywhere. e go even get fun activity, games dey, even dey dey some sef dey get games like couple dance competition weh husband and wife go dance dem go see who sabi um dem go dey toast all those kain. things e dey very very e very very nice o wedding for nigeria na thing of joy.

now i wan talk about places of worship. places of worship na where people dey, gather dey worship God dey worship the God wey dem believe in or the thing wey dem believe in and dem get special location for all this kain thing. people go gather dem go pray o, dem go praise o, and dem go serve the supreme being wey dem believe in. so for Naija we get different places like that. number one na church, na christians dey go church. church na the place person dey go worship God and for church we get catholic, we get anglican, we get penticozal church dem dey there and na pastor na e dey lead dem, na e dey guide dem. for there dem dey pray o, dem go praise dem go worship o, dem go do holy communion, dem go teach dem the bible .so number two ,we come get mosque. mosque nafor muslims. mosque na the place wey muslim dey go dey pray to Allah dem dey pray five times everyday, and for there we get the mihrab o we get the mimbar, we come get ablution area for mosque. na where dem dey wash their face, dey wash their hand and their leg before dey go pray and na every friday na in muslims dey go um jumu'ah prayer where imam dey lead. number three ,we come get shrine. shrine na the place wey people wey dey practice african traditional religion dey worship their gods and ancestors for inside shrine you go statues. you go see all this kain moulding for gods and fore fathers dem and na priest and priestess dey dey for this kain places dey perform sacrifice and rituals. dey come see dey con get efa temple, songo shrine um for those wey dey worship songo. number four, we come get temple. this temple now na for those wey practice um all those religions like hinduism ,buddhism, sikhism um dem get their own temple. this one na for this one dey common outside nigeria all this kain Asian countries na dem dey get this ones so e dey get temple wey dem, dey burn incense, dey burn sacrifice dey, make chant dem dey make offerings to their gods. so all this places dey important o as e dey help us grow spiritually. moral guidance dey o cultural heritage also dey and e dey also dey help, people e dey help spirituality some religion gathering dem dey give poor people food dem dey help dem and also dey help community gather too.

Now, I wan talk about the power wey dey for fitness. For dis life, fitness na power o because e dey help body strong. E dey make may mind dey sharp and e dey help make heart, your heart wey dey beat dey kampe. Whether you be old man o abi na young woman, whoever you be, e dey dey good make you dey exercise, may you dey fitted. Mm-hmm. Na wetin be fitness? Fitness na di state wey person body, person mind, person energy dey strong and healthy. E mean say your body dey flexible o, your body dey strong, you no get any sickness inside body. And now, we kon get types of fitness. Number one na physical fitness. E mean say your body dey strong and flexible. Your body dey active. And you fit dey do jogging. You fit dey do skipping, even swimming, gym; all this kain running, e dey help for physical fitness. Number two na cardiovascular, dey call cardiovascular. Na when di heart and di lung dey fitted, dey okay. And when you dey ride bicycle, you dey jump o, you dey do swimming; all this one dey help for make your heart and lungs dey okay. Number three na musclar strength and endurance. This one na grammar o. Na when you muscle dey strong, you get endurance; eh and you you fit get this kain thing when you dey do weight lift, you dey do push up, you dey do squats. Na how lung, di muscle fit work without um maybe, maybe um dey tired. Eh-ehn. dey call that one. Number four na flexibility. If your body no dey flexible, you no fit turn well. exercise. Number five, e get wetin dey call mental fitness. Fitness no be only physical o; di mind sef need exercise. Your head, your brain need exercise. Now, this thing get benefits. Number one, e dey help body, e dey make your body healthy. E dey help make heart strong. E dey help prevent sickness—all this diabetes, stroke, obesity, e no go even reach your side at all. E dey make may you burn excess fat, all these things, excess weight wey no dey necessary, e dey comot am. E dey help boost energy um E dey even dey help bone, make bone dey dey strong. Na di benefit of exercise be dis o.

I wan talk about the difference between public sector and private sector. Wetin be public sector? Public sector na di part of economy wey government dey control. cover di government agency o, their offices o, um; all this their company wey dey dey give, dey provide service for general public. How you wan take know say dis one na public sector. Number one, na when government dey, government na im dey run am. Number two, no dey focused on profits. Nothing concern dem with profits. Them dey provide service give citizens. Number three, di money wey dey come na from tax. Money dey come from tax. Number four, dem dey slow for decision-making, eh eh, because plenty plenty tins; all this um, e dey inside. Number five, be say corruption dey dey. So, example of all this public sector na all these government school, government hospital, you go see dem, um. All these N N P C um power something luwe luwe, na dem get am. um Na wetin be private sector? Private sector na di part of di economy wey pesin get private company. Na im dey run am, na im dey control am; government hand no dey inside, and their aim na to make money. Example na all this their banks, their hospitals um, dem transport company, all these M T N, Glo. All dis one na na na na private sector be that. Na how you wan take say na private sector? You go see say na person dey run am as I talk before. na as I also talk before, number two, their main focus na to make money. Number three, dem dey very competitive, dem no dey gree. Dem dey try to make dem be number one. Number four, dem dey fast for making desision. Number five, dem dey encourage new new ideas; all this kain tins. Dem sabi new new ideas. So, na di difference be that.

Now I wan talk about the purpose and di importance wey mass communication get. Mass communication na di way wey information dey take reach people, wey message dey take reach people, wey even news dey take reach plenty plenty people at one time like that. So, as d dis pesin dey hear message, another person dey hear message di same time. And dis one dey happen through radio. As I dey for my house o, you dey for your house dey lis ten to your radio, or you dey watch your T V, or internet, abi na social media as you get now. As I dey see am, you sef dey see am, pesin wey dey abroad dey see am. Na so e dey be. So now wetin be di purpose of dis mass communication wey dey talk about so? Number one, na to inform people. Na im people know wetin dey happen. Whether na weather, whether na health, whether na security o, e dey make people know, may dem sabi something. Number two, e dey educate society. E dey help may people dey learn new new tins — for life o, for business o, whether na health o. Na why dem dey put all this um, all this advertisements for T V, for radio. All this TV program — malaria, H I V, all this kain tin wey people dey sabi wetin dey wetin dey happen, make dem educate dem. Number three, na may en may entertain public; make dey make us laugh. Na how we dey watch all this movie, all this dem film, dem music o, dem comedy, all this things. Number four, na make e influence people, eh, all this social media, mass communication, e dey help influence people. Number five, e dey help promote culture, e dey help promote tradition. like dis African Magic, all these Wazobia T V, people dey watch. E dey help all this kain things. So, one of di importance of dis mass communication be say e dey help democracy and governance, number one. E dey allow citizen may dem dey know di activity of government. On how dem watch news, dem dey know wetin dey happen. Even journalists, you dey see this day wey dem dey expose corruption, dem even dey expose bad governance. Na through all these mass communication tin. Number two, e dey help boost business economy, e dey help may business dey grow make economy dey grow. Number three, mass communication dey help save life. We don save life plenty plenty time when emergency alert and when dey dey give people, e dey help save people life. Number four, mass communication e dey help unite do world — black o, white o, e dey bring us together; and, e dey help promote education. E dey give, e dey make may student learn book through online.

Now, we wan see di sign wey dey all this toxic oga, toxic boss. Signs of a toxic boss. Pesin go dey work for e office. dey talk say i no like my oga, my oga na dis one, my oga na dat one. Some oga, dem no dey treat their workers well. Dey treat dem anyhow. Dem dey create one kain bad vibes for office; e no make sense. Now, we wan see some signs wey dey dey all these toxic boss. Number one, dem no dey appreciate workers. Dem no dey respect workers. Dem no dey praise workers for good work at all. Dem dey insult dem. Number two, dem dey use fear take hold worker down. Dem go shout for worker, dem go embarrass dem for public. Dem go dey threa ten dem say you go lose your job. Dem go dey put fear for their mind. Number three, dem dey dem like to dey blame others. Dem no dey like to dey take responsibility. When team, when problem happen like dis, dem no go accept say na dem mess up. Dem go dey blame people. Number four, dem no dey like communicate well. Dem no dey give clear instruction at all. Dem dey wan make workers dey confuse. Number five, dem dey favour some people, while some people dem no go favour dem. Dem go promote one, dem go put di oda wan for for one corner like that. Number six, dem no dey support workers. Dem no want make workers grow, make make workers learn new skill. Dem go block promotion o, dem go block training, make workers no grow. Number seven, dem dey give too much work and dem no dey pay well. Dem no dey even dey give give holiday or break. Dem go work you work you work you, dem no go give you break; no holiday. And dem no go even pay you. Dem go owe you. Number eight, dem no dey like dey accept correction. If worker try talk something good dem go see am say worker don dey do rebellion, say worker wan put dem down. Dat kain tin. Dem go dey vex. Dem go even sack di person sef. Number nine, dem fit dey gossip. Dem go dey tell lie, dem go dey lie for worker back. Instead make dem focus on make company grow o, dem go dey chook chook one worker for back, sotey dem go come go fire am. Number ten, dem like to dey take credit for other people work. If I, if one worker do well like dis, na oga o dat bad oga like dis go dey claim am say na dem do am, or na im do am. Dem go allow worker work o, work, work, work, na dem go come shine later on, and e no make sense.

Now I wan talk about self-improvement principles. Na im be say principles wey you go apply, wey go make yourself better. Now, self-improvement na when pesin on im own dey try make imself better for character o, for skill o, for habit o, for even even for mindset. Now dem come get principle wey go help you achieve dis one. Number one be say, you go get clear goal. Goal wey you understand. Goal, goal wey you sabi. And if pesin no know wetin e want, e no go sabi how to improve. So di goal gas dey clear. Number two, di principle be say make you dey learn everyday. Knowledge na power o, and di more you learn, di better e go be. You dey read book o, you dey watch um video wey go help your mind. All these kain tins. Number three, na make pesin dey build better better habits and make e dey comot bad bad ones. Make you try dey wake up early, dey do exercise, dey save money. All these kain kain tins dey help. Number four, make pesin dey stay around people wey get positive mind, positive vibes. If you stay around people wey no go encourage, wey no go help your destiny, na so pesin life go end up o, eh eh. So, number five, na make pesin dey develop dis self-discipline. No be everything wey sweet dey good for progress. You gas, e get some tins wey you gas comot for your life say I no go do am again. Number six, if pesin get dis kain mind, dis kain heart talk say, "if pesin correct me, I go accept", dat kain tin; if people correct you and you dey accept, you go grow. Na self-improvement be dat. Nobody dey perfect and sometimes, people fit correct you. So number seven make you dey manage time well. Time na life o. If you waste time, you go waste your life; so, make you dey plan your day well well. Number eight now, na make pesin dey face im fear and make pesin dey take risks. Many people no dey grow today because dem dey fear failure. If you no try, you no go ever sabi if you go fit succeed. Na so e dey be. Number nine, make you take care of your health. Health na wealth, as dem dey talk o. Good health na better life because your body no dey strong you no go fit achieve anything, you no go fit do anything. Number ten, make you dey consis ten t, make you just dey calm. Make you dey patient. Self-improvement no be one day tin o, na gradual process.. Make you dey do am, dey follow am, as you dey build your career, dey build your life

Now, we wan talk about sleep and why e dey important. Sleep na one of di most imporant tin for human body, but many people no dey take am serious. Some people dey see sleep like waste of time. But di truth be say your body and your brain dey need sleep, make dem work wella. If person no dey sleep well, e fit cause plenty health wahala o. E fit even affect your work and e dey even dey spoil mood. And why sleep dey important be say; number one, e dey help make your brain work well, e dey help memory. E dey help make you learn, make you focus. Number two, e dey help make your body fight sickness. Number three, e dey comot stress for body. Number four, e dey help make body regain energy, dey give body energy. Number five, e dey comot high B P — High Blood Pressure, and heart disease. E dey also dey help make person dey maintain healthy weight, make person no dey overeat. um So now, e get hours wey you suppose dey use take sleep. For adult wey don pass sixty-five years, seven to eight hours; for adult wey dey between eighteen and sixty-four, na seven to nine hours. For dem teenagers, those ones wey be thirteen to eighteen years, na eight to ten hours wey dem suppose sleep. Between six years to twelve years, na nine to twelve hours wey dem suppose sleep. Das for children. For all these preschool children o, toddler, one year to two year, three year to five years, na between ten to fourteen hours, na im dem suppose sleep. For new, new born; those ones wey be zero months to twelve months, at least, twelve to seventeen hours dey okay make dem dey sleep. Now, e dey very very important make we dey sleep. And why some people no dey sleep wella na because of plenty stress and dey dey dey too much on phone, computer. Everytime, their eye dey dey computer. Sometimes, dey dey drink all these energy drink; all these caffeine, na im dey make dem no dey sleep. Sometimes, environment wey dey noisy no dey make dem sleep. Sometimes, also, when di room no dey comfortable, or maybe when there is sick; all those ones dey make make people no dey sleep. So, for us to comot all this tins to dey sleep well, we need to dey create better sleeping routine. You know say okay by ten P M o, by nine P M o nothing wey I go do. I go sleep. Press press phone o, press press laptop o, wey you dey drink all these um energy drink o or dey chop àkpú, àmàlà for night; make you comot all these kain attitude. E go help make you dey sleep fine.

We wan talk about social skill wey everybody suppose sabi. Social skill na di kain skill wey person suppose sabi, make e help person make e relate, make e communicate to other people; and e dey very very important. Social skill na when person sabi communicate, person sabi talk with other people, we vibe wella. Now, why e dey important be say e dey help make person make better friends. E dey help person for work. If you dey work like dis, e dey help make you get beta social skill; e go help you. E dey help make you solve problem without any wahala, and e dey help make person get confidence. E dey bold, e no dey fear. Social skill also e dey help make person life dey sweet. E go help you enjoy life. Number one social skill wey person suppose get na communication skill wey dey good. Make you know how to te...talk well. Make you dey use simple words make person dey understand. Make you dey learn how to express yourself, when you sabi express yourself. Number two na make you sabi lis ten. When people dey talk, make you face dem eyeball-to-eyeball. No be say you dey press phone, you go dey nod, dey do something. Number three, make you respect others. Make you dey greet people well. Make you treat everybody with kindness. Na better social skill be dis. Number four na emotional intelligence. Make you sabi control your temper, no dey vex for every small tin. You know say Naija, our blood dey hot So make you know when person no wan talk, make you respect am. Make you no dey carry your bad mood dey give people. Number five, make you carry self-esteem, confidence. Make you believe in yourself. Make you stand well dey talk with confidence. Na beta shocial skill be dis. Number six, make you sabi work with people. Some people dem no sabi cooperate with people at all. Every time dey dey fight. Number seven, make you get beta conflict resolution skill. No dey always shout or fight when wahala happen. Learn how to settle problem well, without wahala. This one dey important o; number eight, na wetin dey call sense of humour. When you know how to make people laugh, when you dey make room dey vibe. No be every time you dey dey too serious, you dey dey serious, you dey dey serious. Number nine, na when person get good body language. When you dey make eye contact when you dey talk with person. No dey fold hand hand when person dey talk or you go dey look ground. Dat tin dey bad. Then, number ten, when you know how to dey your owndey, when you dey your own lane, no dey ask people private question anyhow. No dey touch people anyhow. No dey touch people tins anyhow when dem no give you permission. Make you just dey your dey, maintain your lane.

Today, we wan talk about di stages wey pikin dey use take waka; from when pikin small go reach when e fit waka well. So for dat one to happen, e go pass through different stages. Number one na di newborn stage wey dey between two zero to two months; dat one dey call am di reflex movements. Just small small movements dey dey dis stage. Number two na di head and neck control. Dat one dey dey between two to four months. Na here na im pikin dey develop strength. E go hold im head up small like dat dey move im body small small. Number three na di rolling over and sitting stage. Dat na between four to seven months. When pikin go dey move more, e go roll from back to belle. na di crawling and pulling stage. Dat one dey between six to ten months. If pikin dey prepare to stand, pikin go dey start to dey crawl with im hand, e go start dey crawl with im knee. E go even dey move with im belle. E go start dey hold tear um chair or table, make e try standup. Na dis stage be dis. Number five na di cruising stage. Dat one dey between eight to twelve months. You go see say pikin go start to dey waka, dey support, waka with support. So, you go see say baby, di baby, di pikin go dey move around. As e dey hold table o, e dey hold furniture, e dey hold chair. Dat kain tin. E go try gain balance, develop balance. Number six, na di first steps. Dis one dey between nine to fifteen months, when pikin dey try waka. Some babies e fit take around nine to twelve months, why some e fit take around fourteen to fifteen months. So, e go se... e go waka small, e go fall sometimes, but na normal tin. Number eight, na when pikin come dey waka well. Dis one dey between twelve to eighteen months. Pikin don dey waka well without any support. E go change direction, e go bend, e go stand up without falling um. E no go dey fall for dis kain stage. So number eight na di last one, na di running and di climbing stage. Here, pikin don get confidence. E don dey bold. Dat na between eighteen to twenty-four months. Pikin go start to dey run, e go dey waka, e go dey climb chair, dey climb table. All dis kain tins, na dis stage be dis.

Now we wan talk about how frontline workers dey take manage stress. Frontline workers na di people wey dey do work wey require dem to face serious wahala everyday. And this people dey fit be doctors o, nurse o, all these dem fire fighters dem, police dem. Even dem teachers, dem customer service workers, all these ones dey dey see customer every day, dey see people everyday. Dey dey try solve wahala, dey solve problem. Now, number one way wey dey fit manage their stress na make dey dey take small small break. Even if dey work plenty, make dem try find break time dey rest inside di day. Make dem dey use their beak time well and make dem no overwork demself. Number two na, make dey dey sleep well for night. Sleep na di best way for body to recover from stress. Make dey try dey sleep for six to eight hours every night. E dey dey good. E go help them. Number three, na make dey dey chop better food. Make dem no dey chop junk, dey chop shawarma, to dey chop biscuit, chop dat one. Dat one no be balanced diet. Make dem dey chop fruits, dey chop vegetables, dey chop proteins, dey chop plenty water, dey chop carbohydrates—dat one go make dem strong. Make dem dey avoid energy drink. Dis energy drink no dey dey good. Number four, make dem dey exercise everyday. Exercise dey help comot stress for body. You dey waka o, you dey jog, you dey stretch, e dey help make body dey active. Number five, make dey dey try dey talk to people. Make you no dey keep stress inside body. You know some people stress dey accumulate dey accumulate. Di tin just dey build di tin dey build skyscraper for inside dem, dem no wan talk. Dem no wan find pesin to talk to. Make you talk to friends, to family, even fellow colleague, their guy, make dem dey talk to dem. Their paddy, you get paddy, make you dey talk to dia paddy. Number six make you dey do relaxation um all these kain relaxation um tins wey people dey do for TV. All these dem yoga, dem meditation, deep breathing, eh-ehn, all these kain tins. Make you dey try dey lis ten to music, make you relax. E go help dem. Number seven, make you dey manage time well. Make you plan your work so you no go overload yourself. You know say you dey work from seven A M to five, make you no pass dat time. Make you plan dat time well. And if work dey too much, make you ask people for help. Number ten, number eight, make you find tins wey dey make you happy. Make you do something good make you smile. Make you watch movie, make you read book wey go make you laugh. E go help you relieve stress.

We wan talk about students for inside classroom. Students na di people wey dey go school, make dey learn new new things for teachers. And classroom na di place wey dem dey gather make dem lis ten wey dem dey write o, wey dem dey talk with each other o, even di teacher wey dem go learn. Na students, dey dey lis ten to teacher for classroom, dey dey write notes, dem dey ask question wey wey no dey clear dem dey ask their teacher. Dem dey answer question. Dey even dey do group work. Na for even class dey dey write dia test and exam. So now we come get different type of students for inside class. You know say when you get class, you go see different kind of student. Some na fast learner o, some na slow learner, while some no even send at all. For class, we get serious student. Dem dey always dey pay at ten tion, dey do assignment, dey write exam, dey do di do. Dey dey clean and all dis tin. Dem dey help other students wey no dey good, wey no sabi book. Number two na, di student way sabi, dey dey smart o, but dem dey lazy. Dem get brain, but no too like to dey read. Dey go fit pass exams but when dem dey serious. Number three na di play play student. Those are di no too send book. Na play dem like. Dem go dey make classroom dey like dem dey give vibe for inside class. Dem dey fit dey disturb others. Number four, come get student wey dey shy. Dem dey fear to talk for class. When dem even sabi di answer, dem no go talk, dem just dey quiet. Dem no dey even dey talk for class. Sometimes, dem dey learn well, but dem no dey wan show am. Number five, we come get those wey sabi cause trouble for class. Dem go dey talk when teacher dey talk. Teacher dey teach, dem go fit dey disturb others. Sometimes, dem dey fight, dey argue inside class. Those ones dem no serious at all for inside class. For inside class, student suppose get good behaviour. So dem suppose dey dey respect teacher. Dem suppose dey respect dia classmate. Dem no suppose dey make noise when teacher dey talk. Before dem even talk, dem suppose raise dia hand. Assignments, dem no suppose flog good students for assignments and dey dey take care of dia classroom well. Dem no dey copy, dem no dey cheat for exam. Na good student be dat.

Now, I wan talk about household chores for pidgin. Household chores na di work wey person dey do for house to keep everywhere clean. Make everywhere dey fine, no say everywhere dey scatter scatter; make e just be like wey pig just dey live. Now tins wey pesin fit do for house wey dem dey call household chores na di sweeping, di mopping, di wash plate and clothes. Then, pesin dey cook food, dey arrange house, dey care, dey take care of animal — whether na dog abi na cat — dey feed dem, dey wash car. Dey clean bathroom, dey wash bathroom, all dis one na house chores. So now for house now if um mama wan talk about di sharing of chores now, mama go talk say, "John, John you never sweep di parlour". John go talk say, "mummy, no be ChiChi turn to sweep today?" Chichi go talk say, "no be my turn I sweep yesterday". Mama, mumsy go come talk say, "Ok o, make we share am well. John go sweep today. ChiChi go mop tomorrow". John and ChiChi go talk say "Okay o mumsy. Na so e go be". Na come turn na when dem dey wash plate na, Aunty dey, aunty enter kitchen see say, ah! everywhere dey scattered and plate dey dirty. Aunty go shout, “Who go wash di plate for kitchen?” And no be David suppose. David go talk say, “No be my turn. Na Junior turn to wash.” Junior come talk say, "Aunty I do am yesterday." Aunty go say, "No wahala, make two of una wash am together so e go fast." Na so John o um Junior and David go come wash di plate together. So if na to cook na, mumsy go enter kitchen. Who go help me cook rice today? Ada wey be girl go talk say, "Mummy, make I help you cook am." Mummy go talk say, "Okay o, make sure you put enough salt and pepper make di food sweet. Ada go talk say, "Okay, mama. Okay, mumsy. No wahala. I go cook am well." If na to wash plate and then plate dey dirty abi na clothes, clothes dey dirty, Popsi go talk say, "Who never wash dem clothes dis week?" Blessing say, "Popsi, na me o. I go wash am tomorrow." Popsi go talk say, "No leave am too long o. E no good make clothes dey pile up." Blessing go talk say, "Okay o, Popsi. I don hear." Na so she go wash di clothes.

Now, I wan talk about teacher for classroom. Teacher na di pesin wey dey teach students for school. E get plenty responsibility because na dem dey help children, na dem dey help all these our small small pikin wey dey dey learn new new tins, wey dey dey develop dia skills, make dem dey prepare for better better future. If teacher no dey, our children, our pikin no go fit sabi anything. Na teacher na im dey train dem, na im dey help dem for school. Wetin teacher dey do for classroom? Teacher dey teach dia pikin, dia students new new topic. Na dem dey give assignments and tests. Dem go check whether dem do am well, dem go mark am. Na dem dey mark book, na dem dey correct mistake. Na dem dey encourage students make dem dey ask and make dem dey answer question. Na, na teacher wey dey control dis misbehaviour for class. Na how dey see say dem dey flog children wella. If say dem dey make noise, dey go flog dem. Na teacher na im dey use different different method dey go tell story, dem go do practical, make um students for learn well well, and na teacher na im dey motivate students. So dem go give dem, dem go boost dia morale. Dem go help dem. And e get some wey you go see, you go know say dis one na good teacher. Number one, patience — when teacher dey quick to understand. Some teachers dey vex sharp sharp. When teacher dey patient, dat na good teacher. Some teacher sabi communicate — good communication skill. Some teacher dey get sense of humour. Any teacher wey good communication skill, wey get patience, wey get good sense of humour, wey dey make students laugh, dat teacher na good teacher. For you to know good teacher, dat teacher sabi book, e sabi teach well. When you wan know good teacher, dat teacher dey friendly, dat teacher dey caring, students fit dey ask am question. How you wan know good teacher, teacher wey sabi, di teacher dey hardworking? E dey mark book, e dey answer student question, e dey do lesson, know lesson plan. How you wan take know good teacher na di teacher no dey do favouritism, di teacher dey treat all di students as im own pikin, all of dem as equal.

Now, we wan see how we go take teach our pikin to take care of pets. For many houses, dem get pet like dog, cat, rabbit, goat, even parrot sef dey dey, all these kain birds. Dem dey as part the family but pikin no go just wake up sabi take care of pet. Dem need guidance and training. Na you go teach dem, na you go teach dem how to do am. So na why e good to teach pikin how to care for pet, na e dey make dem responsible. Dem go sabi say pet no be toy, e need food o, e need water, e need love. Number two, e go give dem dis compassion, e go learn how to treat animal with kindness. Number three, e go make dem patient. You know say sometimes, pet fit dey stubborn. E no go do as you want. So number four, e go teach dem bonding and love. Number five, e go make dem confident. When pikin dey take care of pet, dem go feel proud of demself. So na how dem fit learn and na why e de good to teach dem. Now di basic things wey pikin suppose do for pet na to give dem food o, you give dem water, dey make you clean their place; places wey dem dey stay, you clean am. You go even bath dem sef. You go play, you go play with dem sef, you go exercise with dem, you go put dem for inside house. No be say you go keep pet under sun, maybe when rain fall, no, dat one no de good. Also, you go show dem love and care. Now, how you wan take teach your pikin responsibility way de care for dat pet? Number one, you go ask dem make dem give dem food, like putting um food abi water for dem. You go, you call Junior, “Junior o, make e go feed dat pet.” Eh eh. And you go make dem, make dem follow you, including the pet area, place way di pet dey stay di pet shit o, piss o, dem go follow you dey see as you dey do am, dey help you. Na then dem go learn. You go come teach dem how to handle di pet gently. No allow dem make dem squeeze am o, make dem pull di head or di stomach. You go come show dem good example. If pikin see say you dey take good care of di goat, dey take good care of dat um pigeon, dey take good care of dat pet, e go copy you, e go follow you. And when you praise dem when dem do well, e go make dem do am more. Dem go dey do di tin; dem go even do am pass you sef. Na how dem go learn take take care of pet.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

Now we wan talk about de good side and de bad side of self-employment. Self employment mean sey you be your own boss, you dey run your own business and nobody dey give you order. Plenty pipul like am becos e fit give dem freedom but e still get e own wahala So now we wan see de good side of self-employment. Number one you go be your own boss. You go fit decide wetin you wan do. Number two, you get your freedom and your flexibility. You fit plan your work around your life, make pesin no dey control you. Number tri, you fit make plenty moni unlike um nine to five job wey your salary no dey you go just dey some how, some how some how, if you no work well dey no go pay you well. Number four, dey build your own dream. Number five, work no dey too boring. You fit choose to, you go choose wetin you wan work on or wetin you wan do. Number six, you fit choose your own clients and customers, you fit no like de way your customers dey behave, you fit sey you no wan do again, you no wan work with dem. Number seven, you fit work from anywia. Plenty pipul wey dey self-employ dey no even need stay inside one office, some dey work for house. Number eight you fit develop plenty plenty skills, as you dey run your own business you go dey learn plenty tins maybe marketing, money management, you fit dey learn all dos kind negotiations and all dos tins. Now de bad side of dis self-employment, number one na your salary no go dey steady. You see pipul wey dey work nine to five job den know, den know wetin dem dey collect. But you now wey be self-employed sometime you go fit collect fifty kay dis month.o, sometime next month e go fit be like thiry kay. Number two, work fit be too much since na your business you fit see yourself dey work day and night. Number tri, de job no go get security. If economy shake like dis, your maket change, you fit loose customers. Number four, you go dey do everytin by yourself. You don see sey when pipul dey self-employed na dem go do all dey whole work, you go be CEO, you go be accountant, you go be marketer. Number five, taxes dey and government wahala. You go dey pay tax. Government fit don put plenty rule, you go make de business hard make you run. Number six, you no go get speed leave or bonus so if you fall sick now you go sey you gads continue to dey work well um na you, na you dey work for yourself, na you be boss. Number seven, customers fit be your problem, so customers, dem fit delay money, delay payment as e dey be. And number eight, e fit take time before you become big pesin make you succeed, before you blow.